jërë ngeen jëf auditeurs de la 88 point 7 ñu ngi dellu ziar leen bu baax dellu di leen jox seen wàccuwaay comme ni énu ko baaxoo yeeg ànd ak yéen ci programme yi nga xamante ne nii seen rajo RIP FM daleen koy daal di baaxee rawtina nag ci wàllu mbay mi tey jii nag ñu jukki ci ab ponk bu am solo fas yéene koy waxtaanee <breath> mu jëm rek ci information climatique soxal yëngu-yëngu yi ci wàllu récolte bi ak post récolte ci loolee nag mbokk yi ñu daal di dalal gan gu ci mel ni monsieur Mignane Diouf di njiital kër gii yore wàllu mbéy mi ci biir département bu nioro mu feggoog nag monsieur Codé Ndiaye di coordonnateur technique fii ci diwaanu ONG Symbiose <breath> mbokk yi cib pàttali émission bi nag ñu ngi ko amal ci lëkkaloo bu yaatu bu dox ci diggante seen rajo RIP FM PAM programme alimentaire mondial <breath> ak <hesitation> projet bii di 4R 4R nag di projet boo xamante ne nii daa jóg ngir dimbale béykat bu ndaw bi ci ab fegu jëmee ci coppiteeg <hesitation> jaww ji jaarale ko ci wàllu communication am ci la ñuy wax Jokalante balaa may gën a xuus rek damay bàyyi samay gan énu nuyoog auditeurs yi nga xamante ne nii ñu ngi leen di teewlu monsieur Mignane Diouf maa ngi lay nuyu
<hesitation> ñu ngi lay ziar <noise> di la dellu si waat fay soxna <hesitation> Dado donc <hesitation> di la <hesitation> remercié di la gërëm ci invitation bi ngay ñu invité ñu waxtaan ci wàllu changement climatique <breath> ci récolte beeg post récolte donc ñu ngi gërëm di sant waa Symbiose ak seen directeur vraiment Leïty
<hesitation> <hesitation> jërëf nee naa leen mu ngi fegoog ki ñuy wax <hesitation> monsieur Codé Ndiaye nekk coordonnateur technique ci diwaan ONG Symbiose <breath> moom it dama koy bàyyi rek mu nuyoog auditeurs yi nga xamante ne nii ñu ngi koy teewlu tonton Codé maa ngi lay nuyu

dëgg la

<breath> <noise> mu ngoog mbokk yi ñoom <noise> ñooñee nag la ñu fas yéenee sekkal sunu waxtaan nee naa leen rek ñu ngi jëmee ci li nga xamante ne nii ñu ngi wax information climatique <breath> ci yëngu-yëngu yi nga xamante ne nii jëm na ci li ñuy wax récolte ak post récolte <breath> ci loolu sama laaj bu njëkk rek dama koy jagleel monsieur Mignane Diouf mu ñëwalaat ñu <breath> ci solo bi nga xamante ne nii xibaar yi jëmee ci wàllu jaww ji am na ko ci mbéy mi de manière générale <breath>
<noise> waaw jërëjëf soxna Dado li nga ma laaj xam naa ne dinaa ci sawar a tontu

te jaww ji yaakaar naa ne bu soppeekoo <breath> doxalin ci mbéy mi dafa war a soppeeku donc yaakaar naa ne loolu lim ci wax daal lu baax la <breath> gis nañ ne <hesitation> ci wàllu taw yi gis nañ ci coppite bu bëri mooy taw bi dina yéex a commencé wala mu teel a commencé wala des fois taxaw ay diir yoo xam ne du taw <breath> soog a tawaat <breath> loolu lu ko waral ci changement climatique yi la changement climatique moom li ko waral mooy waaw xam ngeen ne fi mu toll nii garab yu bëri ci àll bi gars yi dagg nañ ko donc depuis <hesitation> taawu Sodeva ba nga gis ne garab yi dagg nañ ko <breath> suuf si tamit na ci am impact <breath> suuf si ni mu waroon ricxhe tamit riche wu ko <breath> donc boo jógee foofu nga xam tamit comission bi nga xam ne <breath> saxaar yeeg oto yuy daw ak yooyu yëpp <breath> bokk na yooyu yëpp boo ko boolee ñuy changement climatique <breath> ñuy am effet ci gàncax gi di am effet yëpp ci * ak ci ndox yëpp <breath> kon donc loolu yaakaar naa ne <breath> <hesitation> ñooñu nga xam ne dañuy jiite wàllum mbéy vraiment war nañu ci xool <breath> yan mesures ak yan solutions la ñuy jël pour jàppale béykat yi pour ñu mun a accompagner leen vraiment ci changement climatique bi <breath> ni ñu ko gisee day xool di nga gis ne des fois nawet bi commencé nit ñi ji ji dem ba ci yàgg mu taxaw booy xoll ren ñu bëri dañoo yéex a ji ñu ci bëri août lañ wx dañuy xaar ba taw bi <breath> <hesitation> taw bu baax installé wu ñu mun a jiw mais bu fekkee ne yéex nga jiw taw bi <hesitation> yéex a installé wu tamit dafay répercuté wu ci s production ci say rendements te loolu la ñu gis ren ah su suñ côté gis nañ ne gerte gi feesul gis nañ ne dugub bi la nga ci war a am amoo ko gis nañ mboq bi jafe-jafe yi ak retard engrais yi <breath> donc yooyu yëpp ci ay effet yoo xam ni * la ci changement climatique ñun aussi ak expérience bi ñu am ci terrain bi <breath> ak nu nga xam ne dañuy gis béykat yi di doxalee <breath> t(amit il fogg ñu soppali suénu doxalin doxalin bi nag ku nekk sa gox li ngay dund ak say béykat ñun yaakaar naa ne mun nañ ko adapté ba nga xam ni vraiment sunu béykat yi dinañ ci gis seen bopp <breath> ci wàll jiw <breath> <hesitation> ci wàllu récolte ci wàllu post récolte yaakaar naa ne bu ñu xuusee dëgg ci ci ci waxtaan bi

ñu mun a am nawet bu bu baax mun a récolter :!fra bu baax mun a ko jënd jënd bu rafet
am na <noise> solo monsieur Mignane Diouf ci li nga xamante ne nii sax mooy mbéyteef yëpp ni ñu koy gisee ci mbéyum <hesitation> li nga xamante <breath> mooy mbéyu nawet bi waaye it mbéyum noor mi ni énu koy waxee mbéyum toolu naako yeeg yu ni mel <breath> day nekk loo xamante ne nii it day am solo lool waaye damay ñëwaat rek ci ki nga xamante ne moom mooy tonton Codé Ndiaye <noise> tonton Codé ñu bàyyi la rek nga ñëwalaat ñu ci impact bi nga xamante ne nii information climatique am na ko ci wàllum mbéy mi bu nu ko waxee nag jëm ci mbéy mu mag mi maanaam mbéyum nawet bi

dëgg la

<hesitation> <hesitation> jafé-jafe dina nekk loo xamante ne nii lu mën a <noise> teggeeku lay doon <noise> <hesitation> ci wàllu mbéy mu mag mi ni ñu ko waxee <breath> waaye gis nañ ne ci ni mu amee njeexital wala ni m amee ay jafe-jafe <breath> ci wàllu mbéy bu mag bi ci mbéy bu ndaw bi lu ci mel ni toolu naako yeeg yooyu maanaam <breath> mbéyum noor mi léeg-léeg dafa mel ni da nga ko ciy nemmeeku wala déet

jërëjëf <noise> tonton Code am na solo <noise> ci ni nga ko développé rek ci impact bi nga xamante ne changemen climatique bi am na ko ci mbéy mu mag mi waaye it mbéyum noor mi <breath> mu nekk loo xamante ne nii lu jar a bàyyi xel la rawatina ñi nga xamante ne nii ñu ngi ci yëngu ci wàllu coppiteg jaww joojee damay tourné waat rek ci ki nga xamante ne nii moom mooy monsieur Mignane diouf <breath> sama laaj bi dama ko ko koy jagleel rek ci solo bi nga xamante ne nii <breath> wala sax jàppandal bi nga xamante ne nii <breath> jëfandikoo information yi jëmee ci <hesitation> changement climatique bi nan la am ci li nga xamante ne moom mooy wàllu yëngu-yënguy <breath> mbéy mi ci gox bi ñu fi <noise>
<breath> waaw yaakaar naa ne information yi <hesitation> li ci jiitu yaakaar naa ne <breath> lu bëri organisation yi ñu ngi ciy liggéey yu mel ni FAO <breath> <hesitation> lu <hesitation> mel ni <hesitation> Symbiose lu mel ni ANCAR yaakaar naa ne ci jafe-jafe yooyu ak ANACIM <breath> ay waa météo yooyu ñu ngi ciy liggéey yaakaar naa ne <hesitation> booy xool def nañ ci ay formations yu bëri yuy permettre <hesitation> ñu mun a wax béykat bi jaww ji jox leen message wala defal la ko ci sa vocal boo xam ne bu yàlla ji menacé li nga xam ne yàlla jaa ngi menacé période yi nga war a ji tamit defe naa ne tamit aussi loolu tamit <breath> <hesitation> loo xam ne lu am solo yaakaar naa ne loolu <breath> <hesitation> aussi ANACIM wala FAO wala ministère de l' agriculture war nañ ci lëkkaloo ak service techniques yi gox bu nekk nag ak say réalités parce que tamit ni ñuy amee information taw yi noonu la ñu war a informa am information ñëw ci service techniques yi <breath> ñu wax la ñu wax rek quelle période la ñu war a ji lan mooy gerte lan mooy dugub lan mooy mboq <breath> loolu tamit véhiculer message yi <breath> muy yi nga wax nii en terme de communication daf ci am solo mais booy xool ci wàllu ANACIM vraiment ñu ngi ciy def liggéey bu jéggi dayoo

<breath> wàllu menaces yi am yëpp <breath> booy xool gars yi vraiment ñu ngi jot information yi à travers <breath> rajo yu mel ni yéen à travers la Sonatel yi leen di informer kon nag yooyu yaakaar naa ne <breath> ci côté boobu vraiment gars yi ñu ngi ciy liggéey <breath> mais liggéey bi des na

bu tawul dinañ ko xam buy menacer waaj a taw dina ko xam dina permettre ñu jël seen matuwaay il foog ñu jàppale béykat yi services techniques yi nga xam ne ministère de l' agriculture yi nekk fépp ñu organiser ba nga xam ne campagne bu jógee tamit jiw bi en fonction localités yi parce que dëkk yi bokkuñu isomètres yi bokkuñ ñun booy xool fii Nioro ñu ngi am isomètre buy tourné autour de <breath> six cent à huit cent milimètres <breath> loolu bokkul ak ay Bambey boo demee ñooñu ay deux cent wala trois cent milimètres lay nekk kon donc aussi variétés yi bokkuñ ni ñuy jiyee bokkuñ kon donc yaakaar naa ne communication bi dañ ko war a gën a accentuer à travers les rajo communautaires à travers les reseaux sociaux ba nga xam ni béykat yi dinañ mun am anam bu baax ci wàllu changement climatique bi ci wàllu jaww ji ci wàllu ndox mi ci wàll cartes variétales yi li mu ëmb dafa bµµëri parce que bu ñu waxee changement climatique wax nañ lépp wax nañ jaww ji di na laal gàncax gi dina laal jur yi dina laal jën yi dina laal nit ñi kon donc booy xool te loolu yaakaar naa ne <breath> COP bi ñu naan COP 26 bi nga xam ne organiser nañ ko yii passé gars yi defe naa ne <breath> waxtaan nañ ci mais booy xool ci mujj waxtaan bi sax ñu bëri jubóo wuñ ci te booy xool changement climatique bi ñun liñ ciy contribué lu néew la par rapport ak wàll bittim réew tubaab yi liñ ciy def <breath> lu mel ni Chine ah lu mel ni Etat Unis <breath> lu mel ni Allemagne ñooñu li ñu développé ci ci ci émission serre yi nga xam ne day tax jaww ji <breath> di changé glace yi di éffondre ndox mi di avancé donc ñooñu li ñuy yàq moo ëpp <breath> waaye booy xool ne <breath> ñun xaalis biñ ñuy jox pour ñu taxaw ba loolu du yegg ci si ñun dafa néew booy xool <hesitation> société civile yi kaas nañ ko COP 21 bi wan nañ leen ne yéen yéen a am doole yéen yéenay wax lii buñ ko def mais lii ci yéen la ëpp kon donc yaakaar naa ne à travers ñun xam-xam bi ñu xam <breath> nañu xam ne changement climatique bi lu ci ëpp Europe lay jógee ci yàqute bi <breath> di wàcc si afrique ñun ci yàq lu néew la kon donc ñooñu dañ ñu war a dàmpaay dàmpaay goo xam ne <breath> dina am doole ci programme projet yooyu ba nga xam ne ñun dinañ mën a jël matuwaay yoo xam ne ba balaa moo yegg si dinañ mën a sàmm suñu jaww bi kon donc loolu tamit <breath> dafa baax ñu lancer ko appel <breath> ñu xam ne changement am na mais li ci ëpp bittim réew lay jógee di yegg si fii kon donc vraiment <breath> communication bi nañ ko gën a yaatal <breath> wax ak béykat yi à travers les rajo communautaires techniciens yi comme ni ñu def di daje di yee béykat yi defe naa buñ ko defee vraiment dinañ am <hesitation> ay nawet yu baax a baax a baax nit ñi aussi dinañ maitriser seen ittinéraire technique ak yan varité yoo xam ne buñ ko utiliser rek te tamit booy xool ci changement climtique communication damay wax rek ren buñ koy xool nawet bi commencé na taw na taxaw na booy xool ñu ci bëri ren dañoo tardé jiw te booy xool ne ren gerte yi tamit à travers émission bi dañ siy profité wax ci <breath> gerte yu bëri feesut lu ko waral ndox mi ni mu répartir dafa doy waar ak ni muy tawee <breath> beneen partie bi mooy engrais bi tardé na tardé goo xam ne nit ñi dañ koy jot fekk gàncax yi màgg nañ parce que gàncax bu nekk dafa am période boo xam ne la ko soxla <breath> kon donc booy xool ren ay jafe-jafe am na lu bëri ci wàll dugub ci wàll mboq ci wàll gerte gerte gi feesul dugub bi bëriwul <breath> mboq bi doyul kon donc nuñ mën a lancer appel béykat yi man li ma leen di wax <breath> gerte gi comme feesul te ñun ñoo fi tane booru Nioro liñ am ñeneen ñi amuñu amuñu sax nawet kon donc nañ jël suñu matuwaay ku si nekk na nga xolli sa gerte jent ko jent anam boo xam ne di nga dugg ci biir xam naa ma mun leen wax nan la ñu koy jentee ci récolte ak post récolte jent goo xam ne <breath> bu la état joxul wala joxul di nga mun a jiw wala nga ñëw ci seko bi naan gerte gi baaxul li fi néew ci Sénégal ñun bokk nañu ñi gën a tardé le fépp nawet bi baaxul touba booy xool ñu ngi ci dëkk bi fi mu toll nii commencé jënd gerte gi kon donc damay lancé un appel sama mbokku béykat yi na ngeen jënd seen jiw yu baax a baax a baax ba nga xam ne <breath> li ngeen di jaay ngeen jaay ko li ci des ngeen préparé seen jiw parce que yaakaaruma jiw bi ngeen di wax ngeen am jiw yu gën a baax ci wàll seko

te nawet bi lu muy métti métti yaakaar naa ne Nioro moo ci gën a tane la à travers tout le Sénégal kon donc loolu tamit appel boo xam ne dama leen koy lancé pour sama mbokku béykat yi <breath> jël vraiment seen i matuwaay yaakaar naa ne <breath> ci <hesitation> récolte yeeg post récolte yi di nga ci dugg ñu jéem nag moom vraiment naka la ñuy càmmee seen i <hesitation> jiw yooyu ba nga xam ne benn jafe-jafe duñ ko am
<hesitation> <hesitation> am na solo <noise> fi nga daaneelee rek <hesitation> muy appel bi nga xamante ne nii lancé nga ko muy béykat yi <breath> jëmee ci li nga xamante rek mooy ñu gën a fagaru denc li nga xamante ne nii moom mooy seen i jiw <breath> ndax jàpp nañu ne rek <hesitation> nuñ koy waxee donte sax bu ñu la andilee leneen yaakaar ni li nga béyal sa bopp xam nga naka la ak it naka nga koy doxalee te gis nañ ne ren it ni nga ko waxee lii di engrais ak li nga xamante ne moom moo cay dem nekk na loo xamante ne lu tardé la

waaye ba tey rek tonton Code <breath> dafa wax lu am solo moom monsieur Mignane diouf ci wàllu communication bi dafa donte sax am na waaye ñu gis ci lëkkaloo bi yaatu bi dox ci diggante programme alimentaire mondial di PAM ak projet bii di 4R <breath> am na ay matuwaay yoo xamante ne nii jëloon nañu ko <breath> jëmee rek ci ay xibaar nit ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy béykat yi <breath> daal di jot ci xibaar yi gën ci ñoomwaaye it ñu gën a waajal li nga xamante ne nii moom mooy seen nawet ba nga xamante ne bu ñu yegg see ci récolte yi rek dañ ciy génn ci anam bu mucc ayib ci loolu gisoon nañu ñu tegoon nañu benn mbir moo xamante ne nii <breath> day doxal wàllu communication bi ñu tuddee ko sax Jokalante ndax loolu nekk na loo xamante ne nii jote na ci wàllu ñi nga xamante ne ñoom ñooy béykat yi ndax gis nañ ne daanaka ci organisations paysanes yi ndax dëgg-dëgg askan bi <breath> féetewoo ci gox bi ñu ngi jot ci xibaar yooyu ci ni ñu ko war a jotee ak itam ci langue bi nga xamante ne ci lañ ko war a jotee